Mongashingeyi aantu ihaya longowe okukuna iikwamboga momapya, owo gu owala wa hala. Ashike okwa ndulukwa omashina ngono haga kala gamena gena oombululu dhoka dha pita iikwamboga notayi mene yuukilila nawa onga owala ya za mevi.

Oshikondo shomudhingoloko omakuti noshowo aatalelipo oha shi longitha omukalo ngoka gokutekula uunimwena wiinamwenyo mboka wa thigwa po kooyina nenge mboka wa thigwa moshiheke. Oha longitha nduno omandini ngoka ge na omahini okupalutha iinamwenyo mbyo.

Oshikondo shuunamapya monena osho shimwe shomiikondo mbyoka hayi gandja eliko koshilongo nohaku shi zi oshimaliwa olindji, oshoka mongashingeyi aantu oyendji ohaya kala owala taya kunu iikwamboga yo taye yi landitha po, nokuli kiilongo yimwe yi ili oko nduno haya fala iilandithomwa mbyoka.

Ombuga oyo ehala limwe ewanawa lyopaunshitwe ndyoka lya shitwa hali kala mokati koondundu ha li kala li na evi etiligane. Mombuga oha mu adhika uuhwa uushonashona noshowo uumwiidhi nomamanya wo omashona. Thimbo limwe nokuli iha mu adhika nande emanya limwe.

Aantu mongashingeyi unene tuu aanafaalama mboka ye na ohokwe yokukala ye na iikunino yoohi, ohaya kongo po omukalo gopoloyeka yokumuna oohi dhomakende. Oohi ndhoka ohadhi vulu aluhe okukala pehala mpoka pu na omeya ga gwana noshowo omwiidhi gwa ziza nawa tadhi mono ombepo.

Oongombe dho iinamwenyo yimwe iiwanawa mbyoka hayi kala momagumbo nenge moofaalama. Aantu oyendji mboka yena ohokwe yokukala noongombe ohayakala yena oohambo hoka oongombe hadhi silwa oshimpwiyu dhotadhi koko nawa opo yedhi landithe.

Aantu mboka yena ohokwe mokukala yena iikunino yoohi, ohaya kwata oohi okuza komilonga ominene, nokudhi tula muundama mboka wu li pomahala ngoka oyo yene yega konga, opo nduno hayedhi tulilemo omeya, noshowo iikulya, dhiwape okukoka.

Mongashingeyi aanafaalama oyendji oyi ikongela omukalo omupe goku imonena oshimaliwa mokumuna oohi. Oha ya kala nduno yena oohi yedhi tula muundama mboka wuli popepi nomahala mpoka haya zi nokudhi sila oshimpwiyu.

Omahala gamwe gomeshito ngele owahala oku mona uuwanawa weshito oto vulu oku enda omahala ngoka ganika oondundu nenge gena omasilukila. Omahala ngaka ohaga kala taga monika nawa gena oondundu dha ninga omakololo mono omuntu to vulu oku kala wathika ma.

Ehumo komeho mongashingeyi olya etelela omawuwanawa ogendji. Olya etele nomikalo omipe dhoku kuna iikwamboga, moka omashina haga kala ga kundukidha iikwamboga hayi kala tayi tekelwa noyili owala moolamba dhatema no tayi mene etayi koko nawa.

Mongashingeyi ehumokomeho lye etelela iinima oyindji mbyoka hayi longithwa kaanafaalama. Opuna wo uushina mboka hawu kulula ongwena. Okashina owala hoka haka tulwa omahooli omuntu ta hingi nduno u ukitha komeho ko taka tete po omwiidhi nenge ongwena ndjoka inaayi halika we.

Aantu mboka ye li kooha dhomulonga nenge dhiiponda mbyoka yili pooha nomulonga, ohaya kwata mo oohi dhawo. Uuna ku na nokuli efundja ohali etelele oohi ndhono taya kala taya kwata. Oyendji ohaya kutha uundjolo omanga yamwe haya kwata oohi nomayemele.

Mokashana kiinamwenyo, nenge tutye moshikunino shiinamwenyo ohamu kala muna iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili. Ohamu Kala muna oondjamba ndhoka oonene, nodha nika oshiponga uuna dhahindwa. Ohamu kala wo tamu ende aatalelipo mboka haya kwatelwa komeho komupashiyoni, nenge komutonateli gwoshikunino.

Omagumbo gaantu oyendji miitopolwa yAawambo. Aantu ohaya longo omahangu, omahangu oga talika ko ga simana uunene megumbo lyOshiwambo, oshoka oga talika ko ogo oshikulya oshinene nosha simana megumbo. Kehe aantu ohaya kunu omahangu gawo e taye ga teya ngele ethimbo lya thikana.

Aanafaalama oyendji monena oyena iikunino nenge oohambo dhoongombe, moka haya kala yena oongombe taye dhi sile oshimpwiyu. Ohaya vulu okwiimonena iiyemo uuna yaa landitha ongombe yi na omwenyo nenge onyama yongombe nenge omahini ngoka haga kandwa okuza moongombe ndhoka oonkiintu.

Eshito olyina iipumbiwa oyindji ngaashi oondundu ndhoka dha pumbiwa moshilongo kehe. Oshoka uuna moshilingo muna oondundu oonene dho ombwanawa ohamu kala muna aapashiyoni oyendji, yo aapashiyoni mboka ohaya etelele mo oshimaliwa.

Pamuthigululwakalo gwAawambo aantu oyendji oya li haya ningi oohango dhopamuthigululwakalo ano oohango dhiitsali moka aakadhonakadhona haya ka gongala kaandja Namunganga e ta ya talika ngele aakadhona tuu shili noya pumbwa ngaa okufukala.

Aanafaalama mboka haa munu oohi ohaye dhi tula nduno momahala ngoka omawaanawa ngaashi omandama omanene etaa tula mo omeya gagwana ngoka gena iikulya yoohi, nosho woo omiti dhi keelele oohi komikithi dhoka hadhi kala momeya.

Aantu mboka yena oonkondo dhokukuna iiyimati nenge iikwamboga ohayakala yeli muungundu tayakundathana nkene yena oku shi ninga. Ohaya Kala yena oonkondo oshoka olundji ohayalongo komake, Taya longitha omatemo yo tayakunu opo yamono ne eteyo lili nawa.

Mokati kombuga ohamu kala muna iinamwenyo mbyoka hayi kala mombuga nenge hayi kala mokuti. Iinamwenyo mbyoka yimwe yasimana ongaashi oomenye noshowo ooholongo. Ohamu kala wo iinamwenyo yilwe . Mombuga ohamu kala mwa kukuta no ihamu kala muna iikulya.

Uundama woohi ohawu kala wuli pomatale nenge pooha dhomwiidhi hoka haku kala kuna omwiidhi gwamena dho oohi odhili momeya tadhi mbwindi. Oohi odhihole pehala pwayela nokaamuna iinima ngaashi iiti nenge oondooha dhili momeya.

Iimeno mbyoka hayi kunwa kaantu mboka ye na uunongo, ohaya kutha nduno uuhoho eta ye wu tula momandini nenge momayemele ngoka ga tetwa. Opo nduno haatekele mo noku tula mo oonkenya. Nuuna iimeno ya mene nawa, oha ye yi tsike itayi ningi omiti imikalelwa dhiikalekelwa.

Opu na omahala gamwe ge na omamanya ngoka haga monika nawa, omamanya ga talika ko gasimana noge na ongushu. Nokuli ngele owa adhika ko toga tatula nenge wa hala wuye nago kegumbo, oto vulu okufutithwa oshimaliwa oshoka omamanya ngoka oga talika ko ogo ezeko lyoshilongo.

Omahala ngoka goma vululukilo nenge goma yinyanyudho ohaga kala giikalekelwa. Puna okangwena okawanawa nomiti omiwanawa , puna wo uundama womeya mboka hawu kwathele aantu ya uve okambepo.

Mefuta omuna omaludhi ogendji giinamwenyo yimwe oohi. Oohi odha longwa ndina omalwaalwa gayoolokathana nodhina ondando dhayolokathana opena oohi dhimwe ontowe dho ohadhi landithwa koshimaliwa oshindji dho ohadhi landithwa kondje yoshilongo.

Aanafaalama onkene oya kotoka opo ya vule okukala taya tekula oohi dhayo yene muundama mboka hawu kala wuli pomahala ga ziza nawa noga kundukidhwa kiihwa, pu na ombepo ya gwana. Ohaya tula mo nduno omeya yo taya eta mo oohi, nokukala taye dhi tekula.

Aantu mongashingeyi, unene aanyasha, ohaya kwata oohi momilonga. Oohi ndhono ohadhi ithanwa oohi dhoshiwambo, hadhi kala oonene, nodhina onyama ontoye. Ohaye dhi kwata nduno, nokudhi tula moondama, moka haye dhi tekulile.

Egumbo lyoshiwambo, eguumbo lyoshiwambo olyo egumbo ndyoka hali kala lyalongwa nolya tungwa nomiiti dhoka hadhi tetwa koshiheke e tadhi dhikwa oonduda e tadhi kambakanithwa ,opo nduno muwape oku kala tamulala aantu. Oonduda dhoka ohadhi kala dha kumbwa woo noomwiidhi.

Aantu mbono ye na oonkondo ohaya kala nduno yeli kominkulo dhomilonga taya kwata oohi yo taye dhi landitha kaatalelipo mbono taya pashiyona nomukulo gomulonga. Aantu mbono oya talika ko ya fa aanafaalama noyena oonkondo dhoku ikongela oshimaliwa.

Omahala ngoka gelile po okutalelwa po kaataleli po nenge kaapashiyoni nenge kaazayizayi, ohaga kala gasilwa oshimpwiyu nawa, ano gayela nawa noga kombwa nawa. Ohaga kala ga yalwa nawa , ge na oombete oombwanawa niipundi iiwanawa. Ohamu kala mu na iikulya mbyoka ya longekidhwa okupa aantu mboka opo taye ya mo.

Onduli oyo oshinamwemyo shomokuti shoka sha shitwa shina othingo onde nosho wo omagulu omale. Onduli ohayi longitha othingo yayo ndjoka onde nomagulu gawo ngoka omale, opo yi vule oku laalela iitayi, yi kuthe ko iitayi, yo yi lye omafo koondungu dhomiti.

Oshikondo shuu namapya mongaashingeyi nenge tutye monena osho kapyoko osho dhingi mo kutu monena eliko lyoshilongo ,ohaa kunu iikunomwa iiwaanawa ngaashi iikwamboga ndjoka yoomboga noshowo oofukwa nuuna eteyo lyapi oha yeyi kolako eta yeyi landithapo ,shika ohashi eta oshimaliwa oshiwanawa moshilongo.

Aantu mongaashingeyi oyeshi oku kwata omeya, ya ningila uuna taku ka kala kuna oshikukuta nenge enota. Ohaa kala nduno ya tunga uundama popepi nomagumbo gawo, e taa tekelemo omeya tagazi mominino ndhoka dha tulwa kopomba. Shika ohashi kwathele opo aantu ya kale ya kwatelamo omeya gawo.

Mongaashingeyi aanafaalama mboka haya faalama momapya gawo ya kunamo omiti noshowo iikunomwa yawo ohaya longitha omukalo omupe oku pulula omapya gayo, ohaya longitha nduno ngoka gena omatemo, omatemo taga helelepo iinima mbyoka inayi pumbiwa mepya.

Ondjamba ano yatseyika nawa Kahenge . Ondjamba oshinamwenyo shomokuti shoka shatalikako shasimana noshina oonkondo. Ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka iinenenene yomokuti, iinamwenyo mbyoka ihaayi hindi, hayi kala owala yamwena. Ashike ngele oya hindwa pya nika oshiponga.

Aantu mbono haya kala taya pashiyona noku endayenda niilongo okuza kohala nomahala ohaya kala ya hala oku kala omutumba pohala ngoka gi ikalekelwa, ga silwa oshimpwiyu nomawawa, geli popepi no taga mono eshito alihe. Shika ohashi ningwa uuna omuntu a hala oku ya ko, ha futu owala oshimaliwa e ta yi pehala ndyoka a hala.

Aanafaalama yoondjuhwa ohaya kala yedhi sila oshimpwiyu okudhi ningila iikutu mbyoka yina oonkondo tayi gamene oondjuhwa komayoka nokuunyenti noshowo komikithi, oondjuhwa ohadhi tulwa nduno miikuku muka hadhi kala tadhi pelwamo iikulya nomeya opo dhi wape dhilye dho dhi vale omayi ogendji ga landithwe muze oshimaliwa.

Aafaalama mongaashingeyi uuna kakuna omuloka gwagwana ihaa nduno yena omaipulo kutya iimeno yawo otayeyi tekelitha shike, awoo ohaalongitha omukalo omupe gokutekela iimeno haalongitha nduno ominino dhomeya dhoka dhaza kopomba tadheende tadhi ndondele omeya pomakota giimeno.

Uuministeli womudhingoloko, omakuti nosho woo omatalelepo aluhe ohaya kwashilipaleke kutya iinamwenyo yomokuti ngaashi oondjamba odha silwa oshimpwiyu. Shika ohaye shiningi nduno opo yahupithe oomwenyo dhiiyamakuti mbyoka tayi nyengwa nenge tayi ehama.

Omahala ngoka gi ikalekelwa ge li mokati koondundu nenge komahala ngoka ga kulumanena omilonga nenge efuta ohaku kala ku na okamutenya okawanawa, naantu oyendji mboka ye hole oku iyuvitha nawa ohaye ya nduno komunkulo hoka taya kala nduno ya kuuntumba taya nu uukunwa wawo.

Omahala ogendji ngoka geli pomahala ga nika oondundu nenge omamanya ohapu kala pu na iihwa mbyoka ya sa komutenya, oshoka kapu na omeya ga gwana. Iimeno mbyoka hayi mene mombuga nonando kayi na oonkondo dhokuhupa mombuga ohayi si, oshoka inayi mona omeya.

Aanafaalama oyi ikongela po omukalo omupe gokwiimonena oshimaliwa. Ohaa kwata nduno oohi komilonga ominene, noku dhi eta moondama popepi nomahala gawo, taye dhi tulile mo nduno omeya, nosho wo iikulya, opo nduno haye dhi pe omiti kaadhi kwatwe komikithi.

Ondoolopa oyo ehala ndyoka hali kala li na eimweneneno, ombili nenge ekudhilo. Ohamu kala mu na aantu oyendji ya yoolokathana . Yamwe oye ya taya kongo iilonga , yamwe ohaya gandja iilonga, omanga yamwe taya landitha, yo yamwe aalandi.

Aanafaalama oye na omikalo odhindji dhokukuna iimeno. Yamwe ohaya longitha omandolondolo ngoka haya tula oonkenya, niimeno otayi piti mo. Ashike yamwe ohaya longitha omathayila nenge oothayithayi moka haya tula uuhoho noonkenya nokutekela, opo nduno iimeno hayi piti mo ya hapuka nawa.

Moondundu omuna omahala ngoka haga kala gaholamwa koondjima nokuli oondjima ohadhi zi muuhwa mboka hawu kala wuli popepi nomamanya . Ohamu kala wo muna okamwiidhi okakukutu, hoka haka liwa kiinamwenyo mbyoka yakalamo ngaashi uumenye.

Momahala ngono ganika omasilu ano muna oondundu oshowoo omamanya omanene. Omuna uuhwa uushona nomwiidhi omushona. Omahala ngono ogeli giikalekelwa no ohamu tungwa omagumbo gaantu, ashike omuna omalukalwa giinamwenyo.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi ohaya kwata oohi nokudhi tula muundama. Muundama ohaye dhi tulile mo omeya, opo dhi wape okuhupa, taye dhi pe wo iikulya oshowo omiti, opo ye dhi keelele komikithi ndhoka hadhi kwata oohi.

Opuna omahala ngoka haga kala ga yela nawa nogena eimweneneno, uuna aahokanathani nenge aantu yeli mohole ya hala okukala yena okambepo nenge okathimbo kawo kopaimweneneno. Ohaya yi nduno pehala mpoka taya futu oshimaliwa notaya pewa iikulya nosho wo iikunwa ya kale taya popi yo taya futu ngele taya yi.

Ngaashingeyi aanafaalama oyendji oyena iikuku yoondjuhwa, moka haya kala yena oondjuhwa dhawo tadhitekulwa. Oondjuhwa uuna dhuuvite nawa, ohadhi tende omayi ogendji ngoka haga landithwa po nenge gamwe yega tule momashina etaga tenduka uuyuhwena.

Mongashiingeyi ehumo komeho sho lya etelele iinima oyindji, okwa longwa omashina ngoka goku teta iikwamboga uuna yamono kutya omboga oyapya noya pumbwa oku muwa ko, ohaya kutha owala omashina ngoka haga tete noku tula omboga miiyaga nenge moothayithayi dhoka hadhi longithwa ngele tayega landitha.

Aantu mboka yeli mohole nenge aatalelathanapo nenge aahokanathana aluhe una yu uvite ya hala okambepo okape, ohaya yi ya kakonge omahala ngono omawanawa ya kulumanena etango una tali ka pa oyana. Ohaya futu nduno oshimaliwa taya kuutumba nduno kiipundi ya tegelele ya pewesha sho kulya nenge shokunwa omanga yatula po ohapu.

Aantu oyendji monena oyena ohokwe yoku tekula nenge yoku muna oohi dhoka dhoshiwambo. Oyendji ohaya kwata oohi komatale nenge uuna dheya nefundja, e taye dhi tula muuponda nenge moondama moka haye dhi tekula.

Momahala ogendji gomainyanyudho ohaga kala gena okandama moka aantu taya vulu okuyoga omeya uunene tuu pethimbo lyokwenye mpoka haku kala kuna uupyu nepupyu olindjilindji, omahala ngoka ohaga kala gena iipundi mpoka omuntu tavulu okukala toondele okaantenya.

Aanafalama yamwe mbono yeli kiilongo yina omavi omawanawa nogena uushosho ohaya kunu omiti dhomabanana ano omiti dhoka dhili dhapumba miilongo yetu. ohaye shiningi nduno uuna yeli pehala lina uushosho taya kunumo nduno omabanana ngoka taya kala taye gatekele nawa no ohaya mono eteyo ewanawa.

Oshimbungu oshikwaNelago, embungu olyo oshinamwenyo shoka shomokuti shoka hashi li onyama. Monale omambungu okwali haga tilika oshoka oha ha vulu okulya iikombo yaantu no haga vulu okumonitha aantu oshiponga, ihe mongaashingeyi ogeli ge edhililwa miikunino yiinamwenyo.

Omahala ngoka geli ogo ageke giikalekelwa ohaga kala gayela gena owala uuhwa uunshonashona noshowo uumwiidhi uushonashona ,omahala ngono ohaga kala olundji komukulo gwefuta, nokuli ihapu kala pwatungwa omagumbo oshoka ihapu kala ombepo ombwaanawa naantu.

Aantu mboka yena uunongo woku tekula oohi ohaye dhi ningile uundama wawo, uundama mbono taya kala nduno yewu gamena kiilikama noshowo kiinima yimwe mbyoka hayi eta oohi dhi kale dhili moshiponga. Shika ohaye shi ningi uuna taya tula kombanda oonete ndhoka hadhi keelele iigwanga kaayi gwile momeya moka muna oohi.

Mombuga yaNamibia nenge moombuga dhiilongo yimwe omu na iimeno mbyoka hayi mene wala nande mu mwa kukuta mwaa na omeya. Iimeno mbyoka oya talika ko yi na oonkondo, oshoka nonande yi kale inayi mona omeya ga gwana omvula otayi idhenge po ashike inashi sa.

Ondjoho oyo oshihwa shimwe hashi oshiwanawa, hashi monika nawa, hashi kala shina uungala uushunga. Ashike oya nika oshiponga oshoka ohayi kala yina omakwega ngoka haga tsu omuntu ngele weenda noompadhi kowala. Ondjoho oyili wo hayi liwa kiimuna, oshihole okulyako oongala.

Aantu mongaashingeyi oha ya longitha omikalo omipe dhoku tekela iimeno. Uuna kaakuna omuloka gwa gwana, aanafaalama iha ya shuna oothingo miipeta. Ashike oha ya longitha ominino dhomeya ndhoka ha dhi kala dhaza kopomba ta dhi ende nduno tadhi tekele iimeno, niimeno oha yi mene nawa.

Aantu mboka ye li mohole nenge aahokanathani ohaa kala nduno ye na okathimbo hoka haya kala ya hala okuza po, ya ka kale ya kulumanena omulonga, ye li muundunda mboka uuwanawa. Ohaya kala nduno ya tya iipundi taya hokolola nkene onkalamwenyo yawo ombwanawa nenge taya hokolola omaudhigu monkalamwenyo yawo.

Omolwashike mbela mongashingeyi iimeno ya ninga oyindji? Aantu mongashingeyi ohaya longitha omikalo odhindji dhokutekela iimeno yawo nenge okukuna iimeno yawo. Shika ohaye shi ningi taa kunu iimeno momashina ngoka haga kala taga minikilwa, opo iimeno yi koke mbala.

Oku na omahala gamwe ga shitwa ge na eshito ewanawa tali shambula notali nyanyudha omuntu. Nokuli omahala goludhi ndoka ohaga nana aatalelipo mboka haye ya moshilongo. Omutalelipo te ya moshilongo nelalakano, opo a tale eshito ndyoka inaa mona nale, ye te etelele iiyemo, ta futu nokugandja iiyemo koshigwana.

Omahala ngoka omanene gi ikalekelwa ge na omamanya omanenenene nosho wo oondundu oonene moka mu na uuhwa uushona, ohaga nana aapashioni, aatalelipo noshowo aazayizayi. Mbaka ohaye shi ningi uuna ya hala oku ka tala omahala ngoka.

Mokati kiikunino yiinamwenyo, oha mu adhika iinamwenyo yomokuti yi ili noyi ili, yimwe iinambili omanga yimwe iikolokoshi. Oha mu kala woo muna omiti moka iinamwenyo mboka hayi li omafo ta yi li nosho omeya ngoka ha ga nuwa kiinamwenyo kehe opo yi vule okuhupa.

Iikunino ohayi gandja iinima iiwanawa koshilongo ngaashi iiyimati, iikwamboga nosho wo omiti ndhoka dha pumba. Aantu okuza kOshikondo shUunamapya ohaya kala ya kutha oombuto taya kunu iikunino yawo noku mona mo iiyimati mbyoka haya landitha ya mone oshimaliwa.

Aanafaalama yiikwamawawa oyendji ohaa kala yena iikuku yoondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi talikako onga dhina onyama ontoye, dho odhina oshimaliwa. Ohaya tula oondjuhwa kiikuku ,tayedhi pelemo iikulya nomeya yo yowape okuvala omayi.

Aakalimo yokomahala ngoka haga kala geli kominkulo dhefuta nenge kominkulo dhomilonga ohaya kala yeli pombepo ombwaanawa oshoka ondunda ohayi kala owala ya kulumanena omulonga nenge efuta yo ombepo tayi pepe tayi ziilile mefuta nenge momulonga otayi thiki mondunda ye nohakala a pepelelwa nawa.

Momahala ngono ga ziza nawa nenge momahala ngono ge na iihwa oyindji ga nika omakuti oha mu kala mu na ombepo ombwaanawa yo ontalala nawa ,mo omu na omunzile, ashike oha mu kala woo omayoka ngeyaka omanene ge hole miiti ya ziza.

Ehumokomeho sho lyeya olye etelele iinima oyindji, olye etelela omashina ngoka haga kokeke iimeno noshowo okuteta iimeno nokuyi topola. Omashina gamwe ohaga kala nale gena uuhoho nomeya niimeno ohayi piti mo owala ya hapuka, onga tayi piti mepya.

Aanafaalama ohaya tekula oohi, ohaye dhi kwata komulonga omunene etayedhi ningile uundama moka hayedhi pelemo omeya, iikulya oshowoo omiti opo kadhi kwatwe komikithi dhodhise.

Omahala ogendji ohaga monika nawa uuna omuntu eli mondhila nuuna omuntu ta thaneke eli mondhila, oha vulu oku thaneka ehala lya yela nawa nolya yelekanathana nawa oshoka kehe shimwe okushi wete oku ziilila pombanda, omahala ogendji ongaashi ngoka ga nika ominkulofuta nenge omilonga.

Mokati koondundu mokule ohamu kala muna omamanya gomaludhi gi ili nogi ili. Omamanya gamwe ohaga kala omanene. Ohamu kala wo muna iihwa nosho wo omwiidhi. Oha mukala nduno ishewe iinamwenyo mbyoka hayi kala momamaya ngaashi oondjima.

Mokati koondundu ohamu kala muna uuhwa uushona osho wo uumwiidhi mboka wa pya komutenya inaawumona omeya ga gwana. Moondundu ohamu kala wo omamanya omanene ngoka hagakala ga holama oondjima.

Aanafaalama mongashingeyi ohaya kwata oohi okuza komilonga ominene nokudhi tula muundama mbono wuli popepi nayo. Shika ohayeshi ningi olundji opo ya vule okutekula oohi dhayo yene yo yi imonene oshimaliwa uuna yedhi landitha po.

Omahala ogendji gi ikalekelwa haga ithanwa omahala gomainyanyudho nenge gomavululukilo ohaga taamba ko kehe gumwe ngoka te ya pehala mpoka uuna uuthilwa okuya po. Nokuli aantu oyendji haya kala momahala mono oyo mboka ya za kiilongo niilongo ye ya okutala oshilongo nokaye na mpoka taya kala.

Aanafaalama oyendji onkene ngaa natango taya tekula oohi moondama yoyene, ohaye dhi pelemo omeya noshowo iikulya, tayedhi sile oshimpwiyu, taye dhi pe omiti opo dhi keelelwe komikithi opo dhaase.

Ondjuhwa oyo oshinamwenyo oshiwanawa shina onyama ontoye, shina uuwanawa shina, ombili ashike ohayi hadha iilya mepya yo tayi gandja eteyo ewinayi. Oondjuhwa uuna dha tulwa moshikuku ohadhi vala omayi ogendji ngoka haga landithwa omuntu ta imonene iiyemo.

Mongashingeyi aanafaalama mboka haya kunu omanyangwa nenge iitila nenge omanuwa ohaya longitha omikalo omiipe o okutekela iikunomwa yawo, ano ohaya kutha omunino ngoka gwatulwa kopomba etagu ende nduno tagu tekele omeya pomakota giimeno.

Komahala ngoka gokomukulofuta nenge mefuta lyolyene ohamu kala mu na omadhila omaleeleka taga tuka ngoka ge na oothingo dhafa dhomandongo. Ohaga kala nduno taga dhana kombanda yomeya go taga tuka mefuta gu uvite ombili.

Aanafaalama oyendji oye na iikunino yoonyanga, haya kunu mo oonyangà dhawo. Nuuna dha silwa oshimpwiyu ohadhi kala dhi ima nawa. Noku li uuna oonyanga tadhi mono etewo, ohaye dhi mono odhindji, ndhoka hadhi landithwa mositola nenge koofaalama nenge haye ke dhi landitha kiilongo niilongo.

Aanafalama ohaya kwata oohi okuza komilonga ominene, nokudhi eta muundama popepi nomagumbo gawo, e tayedhi tulilemo omeya, nenge hayedhi tula pehala mpoka hapu vulu okutalama omeya gomvula. Opo nduno taya vulu okudhi kwatelamo, tayedhi pe iikulya.

Ehumokomeho sho lyeetelele iilongithomwa oyindji mongaashingeyi okuna omashina ngoka haga mu omwiidhi tagu tetepo omwiidhi opo pupululwe nokunyanyula wo omwiidhi gu ninge uusila onga iikulya yoongombe mongaashingeyi aantu ihaya longitha we oonyala dhawo.

Mokati koondundu nenge mokati komamanya, ohamu kala mu na uuhwa uushona, uuwanawa noshowoo uumwiidhi wa mena nawa. Pomahala ogo tuu ngoka ohapu adhika oondjima, molwaashoka ohadhi kongo iikulya hadho ngaashi oondje kohi dhomamanya , oko nduno hadhi adhika tadhi yandula kohi yomamanya.

Ehumo komeho olye etelela iilongithomwa oyindji yopashi nanena, opuna omashina ngoka haga kunu, opuna ngoka haga tete iimeno nangoka haga pungula oonkenya. Omashina ngoka haga kuninwa iimeno ohaga kala ga tulwa iimeno melanduladhano noya yelekathanwa nawa.

MoNamibia omuna omahala ogendji ngoka haga nana aatalelipo noge na eshito lyiihwapo. Omahala ngoka ongaashi oNamib Naukluft, ehala ndjoka hali kala lyina oshikunino shiinamwenyo nosho wo omiti dhopaushitwe dhoka iiha dhi tetwa nenge dhi fikwe. Omahala ngoka ohaga taambulako aatalelipo oyendji.

Oshimbungu oshi kwanelago sha adha omeya metemba, embungu olyo oshi namwenyo shomo kuti shoka hashi li iikombo niinamwenyo yimwe. Embungu olya talikako lya nika oshiponga ashike ihali hindi ohali yaka owala iikombo kiigunda opo li mone iipalutha.

Ehumokomeho olya etelela iinima oyindji nokuli aantu ngashingeyi oyena omahala moka haya vulu oku kwatela omeya. Yaningila nduno kutya ngele omuvo ndhoka inakulokwa oyena mpoka yapungula omeya giimeno yawo, omeya gawo yoyene noshowo giinamwenyo.

Mongaashingeyi okwa longwa omashina gopashinanena ngoka haga tete omwiidhi noshowo iigwanga yimwe. Omashina goludhi ndoka ohaga mu omwiidhi, tagu gongelwa, tagu tetwa po nogu ka ninge iikulya yoongombe mbyoka hayi landithwa eta mu zi oshimaliwa.

Aantu mongashiingeyi sho ehumokomeho lya etelele iilongitho oyindji ihaya longitha we omatemo opo ya papule omapya gawo nenge iipululo noongombe, ashike ohaya longitha omatemo ngoka gopashinanena haga nanwa owala taga nyanyagula evi go taga nyanyagula wo omamanya.

Omahala gomavululukilo nenge gomayinyanyudho hagakala giikalekelwa. Ohagakala gayela gena iipundi niitafula yahongwa miipilangi mpono hapukuutumba nduno aaholikathane nenge aahokanathani taakundathana noyuuvite ombili nenge yena shoka taapopi kombinga yoonkalamwenyo dhawo.

Mongashingeyi aantu oya kotoka. Ohaya longitha owala ominino dhomeya, ndhoka hadhi kala tadhi tondoka omeya taga ende moombululu, taga ende nduno taga tekele pomakota giimeno. Shika ohashi e ta iimeno yi mone omeya ga gwana, yo yi gandje eteyo ewanawa, oshoka oshimeno ngele oshina omeya, ohashi gandja iiyimati iiwanawa.

Eshito olyina omahala gamwe omawanawa haga nana aapashiyoni shika ohasghi ningwa ano ngiini ,una omuntu eli modhila mokalemo mokule oha kala apanda eshito ndyoka lyi li pevi nokuli okwa hala owala sho tathiki moshilongo pevi otafutu oshimaliwa ye taka enda enda mondundu moka.

Mefuta ohamu kala oohi dhomaludhi gi ili nogi ili dhina omalwala ga yoolokathana no dhi na omulyo gwa yoolokathana. Ohadhi landithwa kiimaliwa yongushu ya yoolokathana dhimwe odhi na ondilo omanga dhimwe odhi na ombiliha.

Mondjokonona yoshilongo omuna omahala gamwe omawanawa ngoka haga gandja oshimaliwa uuna aatalelipo yeya okugatalelapo. Omahala ngaka ogena omamanya nkoka kwathanekwa aakulu yonale mboka yeli mondjokonona yomambo ngoka hatu lesha.

Meshito omunaiinima oyindji ngaashi oondundu dhoka hadhi kala oonenenene dha kulumana, iikogo noshowo omamanya omanene ngoka haga kala ga holama oondjima. Nokuli pokati komamanya ohapu kala pwa mena oomwiidhi uuwanawa mboka hawu nana aatalelipo.

Eshito olina iinima oyindji iiwanawa niiwanawa okutalwa. Opuna iiyanda, iiyanda ohayi kala tayi monika yafa evi lyangundumana e tali kolongwa ihe oshiyanda ohashi mene owala okuza mevi shoshene. Miiyanda ohamu piti iikulya ngaashi ootha ndhoka hadhi li wa kaawambo.

Pomahala gomavululukilo nenge pomala mpoka hapu kala aatalelipo naapashiyoni taya vululukwa ohapu kala wo puna uundama womeya, shika ohashi ningwa unene pethimbo lyokwenye sho haku kala kuna uupyu nomutenya omudhigu.

Okuna omamanya omanene ngoka ga pumba noga nika oshiponga nokuli aantu mboka aapashiyoni nenge aatalelipo uuna taya ka pashiyona ohaya kunkililwa opo kaa ya londe komamanya hoka nenge kaa ya londe komamanya ngele kayena omagala gokuya gamena kuuwehame.

Komunkulofuta nenge nditye mefuta ohamu kala muna iinamwenyo yi ili noyi ili, iinamwenyo yomomeya nenge yomefuta. Iinamwenyo mbyoka ohahi kala nduno ngaashi oodhila dhoka hadhi kala tadhi tuka kombanda yefuta, omanga dhimwe tadhi dhana momeya. Iinamwenyo mbyoka oyi holike nduno kaantu mboka ye hole okutalatala omahala ngoka ga nika efuta.

Aanafalama oya kotoka na oyena oondunge dhokukwata oohi, ohaya ningi uundama mboka haye wu longo muuthayila, etaya vulu okutulamo omeya nopo nduno taya ka kwata oohi komilonga yeshi tule moondama moka. Taye dhi tulime mo nduno iikulya nomeya.

Iimeno yimwe ohayi mene owala uuna ya mona omeya ga gwana. Onkene ehumokomeho olye etelele ehumokomeho, mpoka aantu haya longitha nduno ominino dhomeya dhe enda pombanda, tadhi kala nduno tadhi shamine omeya kiimeno. Shika ohashi e ta iimeno yi mone omeya ga gwana.

Momahala ngono ganika oondundu ohamu kala muna uupa uushona noshowoo omamanya ngoka haga kala gaholama oondjima. Aazayizayi nenge aatiligane oyendji oyo nduno yehole okulonda omamanya. Ohaya futu nduno oshimaliwa yotaakakala taatala oondundu.

Aanafaalama yoondjuhwa mboka ha ya munu oondjuhwa ohaa ningi iikunino moka ha ya tula oondjugwa dhawo. Shika oha ye shiningi nduno taa kala nduno ya topola uuyuhwena wi ilile noshowo oondjuhwa oonene dhi ilile. Uuyuwhena tawu koko owo awike.

Mongashingeyi ehumokomeho olya etela iilongithomwa oyindji. Mongashingeyi okuna omashina ngoka haga tendula omayi nohaga kala gena uuyuhwena uuna omayi ga tenduka. Nokuli oondjuhwa ina dhi vula oku kala dha kalela omayi opo dhi tendule uushina ohawu tendula owala wo tapu kala puna uuyuhwena mboka hawu tege wu koke wu landithwe.

Uuyuni tawu humu , lyo ehumo komeho ta li etelele iinima oyindji yi ili no yi ili. Nokuli mongashingeyi aantu ihaa longitha we eepate dhoka dha enda momafululu. Aantu ohaa longitha oopate dhakolongwa nawa nomashina nokomambakumbaku. Moka oshihauto hashi kala owala tashi tondoka, kashi shi ngaashi mefululu moka ohauto hayi kala ta yi nana nuudhigu. Omambakumbaku oha ga yelekanitha nduno evi, ta ga lyata omamanya, ko taku kolongwa, e taku ningwa opate.

Mongashi ngeyi aanafalama ohaya longitha omukalo omupe gokutekela iimeno yawo, ohaya longitha ominino dhomeya ndhoka hadhi kala dhaza kopomba tadhi ende nduno tadhi ndondele omeya pomakota giimeno shika ohashi eta iimeno yi mene nawa opo yasepo komutenya.

Momahala mono mwa nika oombuga nenge momahala ngono mu na omamanya noondundu oha mu kala omutenya gwa tsa. Oha mu kala woo mu na uuhwa uushona mbono ha wu hupu komeya omashona. Oto vulu woo oku adha mo okamwiidhi ka kukuta.

Oombaka oyo oshikwamawawa shimwe shoka shomoludhi goondjuhwa. Ohashi Kala nduno momeya olundji, ashike dhongaashingeyi oombaka dhimwe odha tekulwa owala momagumbo ngaashi oondjuhwa. Ohadhi kala nduno ndhina uumbakagona wedhi landula ngaashi ngaa uuyuhwena hawu landula ooyina.

Okuna omahala gamwe geimweneneno , omawanawa ga tungwa nawa noga ngolongwa nawa kaanongononi, ga ningila okukaleka aakalelipo momahala ga yela. Omahala ngoka ohaga kala giikalekelwa geli puuyelele taga tala ewangandjo, nuuna omuntu te ende ta talelepo oshilongo, oha futu owala eta kala pomahala ngoka gayela nawa.

Aantu monena onkene ye na ohokwe yoku tekula nenge yoku muna oohi. Oha ye dhi ningile uundama uushona mboka ha ye wuudha omeya nosho woo iikulya nomiti dhoku keelela oohi komikithi. Noohi ohadhi kala tadhi koko nawa, yo ohaa imonenemo oshimaliwa uuna yedhi landithapo.

Oondundu noshowo omamanya ngoka omanene ga kuluma ya ohamu kala muna uuhwa uushonashona noshowo uumwidhi mboka hawu kala tawu monika nawa. Muuhwa muka ohamu kala uunamwenyo ngaashi uunyenti. Omahala moka ohamu kala wo oondjila moka hamu ende oohauto.

Aanafaalama mongaashingeyi uuna kaa kuna omuloka gwa gwana, evi lyakukuta nokuna omutenya ngono itaa gu meneke iimeno ohaya longitha nduno omukalo gokutekela iimeno taya longitha ominino dhoka dhaza kopomba dho tadhi ndondele nee omeya pomakota geemeno.

Iinamwenyo oyindji mbyoka ya nika oshiponga naambyoka iinambili, ekodhi olyo limwe lyomiinamwenyo mbyoka ya nika oshiponga ashike ohali vulu okudhipaga oondjuhwa tali yakula po uuyuhwena nosho wo uukombwena nuuna ekodhi tali ende popepi negumbo lyoye owuna okukala to li ganda lyi hedhe kokule.

Aanafaalama yiikwamawawa ano ohaya tula mumwe oondjuhwa, mumwe noonkanga nosho wo oombaka. Shika ohaye shi ningi taya tula nduno iikwamawawa mbyoka moshikunino moka haye yi tulilemo iikulya. Ohaye yi palutha nduno , taye yi pe nduno omeya ga gwana. Opo nduno yi vule oku vala yo yi wape ye yi landithe po, nenge ya landithe po omayi gayo.

Mefuta omuna omaludhi ogendji goohi. Oohi dhimwe oonene omanga dhimwe ooshona, nadhimwe odhina omalwaala omatiligane, omanga dhimwe odhina omalwaala omambulawu. Odhina woo oongushu dhayoolokathana.

Mongashingeyi ehumokomeho olya etelela iinima oyindji, omashina ga yoolokathana nosho wo omambakumbaku ngoka haga mu po omwiidhi nokutetagula omwiidhi e taga nyanyagula omwiidhi ngoka hagu ningi iikulya yoongombe.

Aantu mboka yena ohokwe noku pashiona nenge talatala nokulyatakana omakuti nenge omahala, ohaa kala yena osheenditho shontumba, nohaakala yena omahala mpoka taa ka lala ohaya futu nduno oshimaliwa ta ya ende nduno nomakuti, ta ya talaatala yo taya ningi ombili neshito.

Omagumbo ogendji gwAawambo nenge miitopolwa oyindji yAawambo nenge moshitunfa Namibia, aantu oyena ohokwe yokukala niiginda yoongombe molwaashoka ongombe oya talikako yina eliko enene. Uuna ngele momagumbo gwAawambo muna ongombe, lyo olya talikako onga enene.

Eshito oli na omahala ga yoolokathana, gamwe omawanawa noonkondo nohaga nana aapashiyoni. Omahala goludhi ndoka, ohaga kala giikalekelwa, nogasilwa oshimpwiyu noga gamenwa. Noku li omuntu ngele okwa hala a kakale po oha futu oshimaliwa opo a vule oku kala pehala mpoka.

Aantu mboka yena ohokwe yoohi noyena okatale konawa ohaya kala yuuvite nawa uuna yatala oohi, ohaya ngundumana nduno kominkulo dhondama nenge kominkulo gomilonga hoka haya kala yatala nkene oohi dhili momeya tadhi inyenge, antu oyendji oyehole oshinima shika oshoka oyeshi talako shafa uudhano.

Aanafaalama oyendji monena oye na ohokwe mokukala taya tekula oohi nenge mokumuna oohi. Shika ohaye shi ningi ngaaka: ohaya kwata oohi okuza komulonga omunene noku dhi eta momagumbo gawo, nenge muundama mboka wu li popepi nomagumbo gawo.

Aanafalama mongashingeyi ohayalongitha omangoma ngoka haga kala ga mena iiyinati nenge iineno mbyoka haya kunu oha yedhi tekele nomeya gaza kopoomba opo yimene nawa.

Okuna omahala gamwe omawanawa gena omamanya omakulululu. Omamanya ngoka ohaga kala taga nana aataleli po oshoka oyendji ohaye ga mono owala momambo noya hala yega mone kolutu. Omamanya goludhi ndoka ogena wo ongushu uuna taga landithwa.

Ondjuhwa osho oshitekulwanamwenyo shomegumbo, hashi kala shi na onyama ombwanawa, noshili sha talika ko shi li oshiwanawa momagumbo ogendji. Nokuli mongashiingeyi omagumbo gopashinanena go oge na aantu mboka haya tekula oondjuhwa. Omagumbo gopamuthigululwakalo, megumbo ngele omu na oondjuhwa , ohamu kala mwaza omukaga, nu una mweya omuyenda oha dhipagelwa ondjuhwa.

Omahala ngoka aantu ye li mohole nenge aahokanithani haya yi ya kalye uulalelo pamwe nokuhungila pamwe ohaga kala nduno ga longwa nawa, ge na oolamba dha tema nawa, niipundi ya yela nawa. Omahala ngoka ohaga kala gena eimweneneno , omuntu nomuntu ya kuutumba ya taalelathana taa popi oohapu dhawo yuuvite ombili.

Pamuthigululwakalo gwoshiwambo aantu ohaali oshimbombo shomahangu osho woo omboga nenge ekaka. Oshimbombo shomahangu oha shi longekidhwa nduno uuna iilya ya hompwa etayi tulwa momeya etayi fululwamo, omanga omboga hayi muwa mempya etayi pakwapo nawa ya towalekwa nawa.

Aatalelipo nenge aapashiyoni, uuna yahala okutalatala miikunino yiiinamwenyo, ohayayi taya pewa epitikilo okuza kuuministeli mboka womakuti noshowo omidhingoloko. Ohaya pewa nduno omuntu, ngoka e na uunongo nokushi omaihumbato giinamwenyo, opo eya kwatele komeho.

Oondama odhindji mongashingeyi odha ningwa kaantu mboka ye hole okutekula oohi. Shika ohaye shi ningi nduno ngiini? Ohaya kwata oohi okuza komulonga omunene nokudhi tula muundama moka haye dhi tulile mo omeya niikulya nohadhi koko e taye dhi landitha po.

Omahala ngoka ge na oohi ohaga ithanwa uundama. Ogendji oganingwa po kaantu mboka ya hala okutekula oohi, haya kwata oohi okuza komilonga ominene nokudhi eta muundama mboka ya tunga po yoyene.

Aluhe kominkulo dhomilonga nenge kominkulo dhoondama mono hamu kala mwapungulwa nenge mwakunimwa oohi tadhi tekulwa ohakukala kuna omavi gagongelwa, gangundumana taga keelele ombepo noshowo iiti yaha gongalele momeya yoyi yonagule nenge yi ehameke oohi.

Eshito olyi a iishitwa yimwe iiwanawa. Omahala gi ikalekelwa no haga monika nawa haga nana aataleli po, nuuna yeli mondhila muule mombanda mwiiyaka oha kala ena ohokwe a thike pevi nokufute oshimaliwa aka endaende a tale eshito ndoka a mono okuza pombanda.

Omahala ngono ga nika oondundu noga nika ombuga ohamu kala mu na uuhwa uushona, na ohamu kala wo mu na uumwiidhi uushona oshoka omwiidhi ogwa pumbwa omeya, onkene omwiidhi ngono ihagu mene nawa. Iihwa mbyono hayi kala momahala ngono ihayi kala nando ya koka, oshoka ihayi mono omeya ga gwana.

Aanangeshefa oyena omikalo odhindji, okuninga oongeshefa. to adha taya landitha nande iipilingi, nenge iihongomwa mbyoka ya hongwa miiti. Ohaya kala nduno yeli poompaalela dhoondjila, ategelela yamone aantu mboka tayeya okulanda, nuuna omuntu a mono kutya opuna oshina eshi pumbwa, oha gandja oshimaliwa.

Moshikunino shiinamwenyo ohamu kala muuwanawa nosho wu wete aatalelipo oyendji noshowo aapashiyoni ye hole okuka talatala miikunino yiinamwenyo, oshoka iinamwenyo yimwe iinambili nohayi ihumbata nawa uuna yili popepi naantu. Iinamwenyo ongaashi onduli yokananathingo ndjoka yina othingo onde

Aanaafalama mongaashi ngeyi oye na omikalo odhindji dhokukuna iikunomwa yawo, nonando omvula oya kala inayi loka nawa ohaya longitha ominino dhomeya ndhoka hadhi tutike evi dhodhi kwathele iimeno yi pite nawa.

Uuna to ende moshilongo ngaashi Namibia, okuza owala kevi lyiimpungu okuya koshilongo shokakambe, oho mono oondundu nosho wo iihwa ya kundukidha opate. Ayihe mbika oyi li meshito, omiti ominenenene nosho wo oomwiidhi, oha mu kala wo muna iinamwenyo mbyoka hayi kala momahala ngoka.

Aanafaalama mangashingeyi oha ya kala yena iikunino yoombaka. Oombaka ta dhi vala nduno omayi, ta dhi tendula dho ta dhi kala dhina uumbakagona. Uuna uumbaka mboka wa koko, oha ye wu landithapo nooyina yawo yo ta ya thigipo owala dhoka ta dhi vulu oku vala natango.

Mokati koondundu omuna omamanya gamwe omanene ganika oshiponga, nokuli aantu mboka haya londo omamanya nenge aapashiyoni mboka yehole oku tala ohaya nkunkililwa opo yazale oombindja dhina oonkondo nomagala nosho woo oongaku. Nokuli ohaya nkunkililwa ka ya londe komamanya.

Aantu mboka yeli koshikondo shuunamapya otaya ipanga shili oshoka ohaya longitha owala omashina gomonena ngoka haga pulula, nokuhelela, noku ukililitha iimeno. Gamwe wo ohaga teya uuna iimeno yapya.

Omahala ngoka gi ikalekelwa geli popepi nomiti ominene ohaga kala ga ningila aatalelelipo. Uuna omutalelipo e ya moshilongo, oshoka ke na mo ehala mpoka hazi oheya owala e ta kala megumbo moka nenge mehala moka, ta futu oshimaliwa ye ta pewa eyakulo lyo opala.

Aanafaalama oyendji oye hole oku kala yena iikuku yoondjuhwa nokuli haanafaalama ayeke ashike naantu wo aatungagumbo yomomagumbo gOshiwambo. Megumbo lyOshiwambo kehe oto vulu okwa adha mo ondjuhwa.

Mongashiingeyi ehumokomeho olya etelela iilongithomwa oyindji mbyoka hayi longithwa momapya nenge kaanafaalama. Aanafaalama ihaya longitha we oongombe niipululo opo ya pulule komake gawo yene, ashike ohaya futu owala omuntu ngoka ta pulula nembakumbaku mepya.

Namibia oshilongo shina omaliko ogendji, noondolopa odhindji oombwaanawa. MoNamibia omuna oshilandopangelo hashi ithanwa ovenduka, ano nedhina limwe, oshilando shokakambe, shomumati kaalondoloka. Movenduka omuna omanyanyangidho ogendji nomahangano ogendji, ngoka haga longo oshimaliwa.

Mongaashingeyi aanafaalama oye na omukalo odhindji dhoku tekela iimeno. Ohaya vulu okulongitha omashina ngoka haga shamine iimeno omeya nenge ominino ndhoka dha tulwa koopomba tadhi ende tadhi ndondele omeya pomakota giimeno. Shika ohashi e ta opo iimeno yi koke nawa yo kaa yi se po komutenya.

Aanafaalama mongashiingeyi ohaya kwata oohi okuza komilonga ominene taye dhi eta muundama mboka wuli popepi nomagumbo gawo e taye dhi tulile mo omeya niikulya nosho wo omiti dhokukeelela oohi kaadhikwatwe komikithi, nuuna oohi dha koko e tadhi valathatha oha ye dhi landithapo e taya mono oshimaliwa.

Omagumbo ngoka geli moondundu nenge moma manya puna uuhwa uushona nuumeno uushona shona ohaga kala taga monika nawa oshoka ihaga kala nande gena ekudhilo go ihaga kala ko ogendji ohaga kala owala omaambo taga yalulwa.

Oshingulu. Oshingulu osho oshitekulwanamwenyo shomomagumbo gopashinanena nenge pamuthigululwakalo. Monale nokuli aakulukadhi kehe megumbo ohaya kala ye na iingulu. Iingulu oya li ya talika ko oya simana, nonando natango oyà simana. Megumbo shampa mu na oshingulu omuvali oha kala u uvite ombili oshoka iikulya mbyoka ita yi hepa.

Omahala ngono ga nika ominkulofuta noshowo oondundu ohaga kala gena oshiyetsi ano akushe owala ,megulu nomewangandjo mwa tsima, oto hala wutye omuna ontsi ashike oshimuto shoka hashi zi miikogo nenge mombanda.

Mongaashingeyi aanafaalama ohaa ningi iikunino yawo iinene, mbyoka Haye yi tula uuhoho, omeya noshowoo iikulya yimwe oyindji yiimeno. Uuna yeshiningi nduno ohaa tsikileko noonete, etaa kunumo oonkenya iimeno tayi pitimo nawa yahapuka.

Aanangeshefa mboka yaza koshikondo shuunamapya oyena omikalo odhindji noyeshi kutya oohi ohadhi pungulwa ngiini moondama dhomeya. Ohaye dhi tulilemo omeya etayi dhi tulilemo iikulya nomiti nokudhi keelela kadhise komikithi ndhoka hadhi kala momeya .

Omahala ngono ga nika iishana nenge omatale ohamu kala muna omavo ngoka haga liwa kaantu unene yomiitopolwa yaawambo. Evo olyo oshikulya shoka hashi kala sha mena mevi a tashi ya shapita momeya sheeta ko ongala oshowo efo limwe.

Ehumokomeho monena olya ninga shikondo shuunamapya oshikunoonkondo oshoka , aantu ohaa longitha omashina ngoka haga nyanyula uuyoho opo yavule okukunamo iiti yawo nenge omiti ndhoka yapumbwa. Shika ohashi ningwa meendelelo.

Omahala ngoka geli moondundu muna omamanya omanene noshowo uuhwa uushuushuuka nuumwiidhi mboka wamena pomakota gomamanya ,ohamu kala iinamwenyo mbyoka yihole miihwa ngaashi oondjima, oondjima ohadhikala nduno dhaholama momamanya ngoka omanene oha pu kala wo puna uuhwa uuwanawa mboka waziza nawa.

Aanafaalama yiikwamawawa kakele koku muna oondjuhwa oyena woo oombaka ndhoka haya tekula. Oombaka ohaye dhi ningile iikuku moka hadhi kala eta ye dhi pe iikulya. Oombaka ihadhi kala owala momeya ashike ohadhi vulu oku hupa kaadhili momeya.

Mongaashingeyi aanafaalama oyena omukalo omupe gwokupulula omapya gawo. Ohaya kutha owala omambakumbaku ngono gena omatemo, omambakumbaku ngono goludhi ndono ohaga kala nduno gatsa omatemo mevi taga kwala go otaga nyanyula omamanya noku yelekanitha evi. Omukalo nguka ohagu ithanwa nduno okupulula.

Mefuta omuna oohi dhayoloka thana dhimwe ohadhi kala oonene omanka dhimwe ooshona , na dhimwe odha nika oshiponga omanka dhimwe kadhina nando oshiponga shasha, nokuli oohi odhina oongushu yayoloka kathana opena dhoka dhina ondilo naadhoka dhina ombiliha onkene aantu ngele taya landitha aluhe kondje yiilongo ohaya landitha ndhika dhina ondilo.

Eshito olyo oshinima oshiwanawa, hali kala lya shita efuta lyomeya taga kunguluka. Omeya omanamwenyo haga kala owala taga fululuka. Kooha dhefuta ohaku kala nduno kuna oondundu, nenge omamanya omanene, ngoka haga kala ga holama oombwa dhomomeya.

Moshikondo shuunamapya ngaashingeyi iilonga oya ninga iipu, oshoka omuna omashina ngoka haga ko keke iimeno nenge haga topola iimeno nokuyi te tula nawa yi kale kaayili mumwe. Iinima mbyoka oyo nduno hayi eta etewo ewanawa.

Uuna omvula ya loka e tayi etelele oohi dhefundja, aantu ohaya kala ya kuthwa omikaga, oshoka aasamane naakulukadhi ohaa yi momilonga nenge moompagilila dhoondjila moka tamu tondoka omeya e taa kwata oohi dhawo, yo ya tidhe po omukaga.

Aanafalama mongashingeyi ohaya longitha omambakumbaku gokupulula, opo ya wape okupulula omavi gawo, yo ya nyanyule omamanya . Ohaya futu wala omuntu ngoka ta pulula nambakukumbaku, ye omuntu teya okupulula maandjawo esiku kehe nenge omasiku gaali.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi oye na omukalo gwokukwata oohi okuza komilonga ominene nokudhi eta muundama popepi nomagumbo gawo moka hayedhi tulile mo omeya nosho wo iikulya

Aataleliipo oyendji nenge aazaazayi uuna taye ya okutala iinamwenyo moshikunino shiinamwenyo ngaashi: ondjamba, oonkoshi nosho woo oonduli ohaya kwatelwa komeho komuntu ngoka he ende nawa nokushi nkene omaihumbato giinamwenyo geli nomuntu oye tuu nguka oye ha kala te ya enditha moshikunino.

Aantu ohaali iikulya ya yoolokathana. Aantu yamwe oye hole oshimbombo shuusila wepungu noshowo omboga, taa tula mo nduno uunyama mboka hawu kala wa dhiingula nenge wa nyanyulwa hawu ithanwa kutya owo uuwanawa nowu holike kaantu oyendji.

Aanafaalama oyendji oyena oshimaliwa nomaliko ogendji oshoka, yamwe ohaa kunu iiyimati , omanga yamwe haa kunu iikwamboga ngaashi omanyangwa noshowoo omatama ngoka gena eteyo ewanawa.

Eshito nenge nditye meshishito omuna iinima oyindji tayi shambula nenge tayi nyanyudha omeho gomutali nenge tayi nyanyudha aapashiyoni nenge aatalelipo mboka haya ende noku talatala momahala. Oto adha omilonga nenge omagwo gomeya geli pokati koondundu mpono pwamena omwiidhi gwa ziza nawa.

Aantu mboka yeshi okukwata oohi momilonga etaye dhi ningile uundama uuwanawa moka haye dhi tekula ohaya kala yedhi pungula nawa noyedhi tulila omeya ga gwana muundama mboka yewu longa wa longwa muuthayila. Shino ohaye shiningi opo ya vule okukala yena oohi dhawo yene.

Oshikondo shuunamapya mongashiingeyi ohashi longitha omambakumbaku ngono haga pulula momapya taga tete po omwiidhi go taga lungu evi nokutatula omamanya opo evi li wape li vule okukunwa, shika ohaye shi ningi meendelelo nohashipu;a owala uule wowili yimwe nenge mbali.

Eshito olyina iinima yi ili noyi ili. Olina iinamwenyo mbyoka iinambili osho woo mbyoka yanika oshiponga. Shimwe shomiinamwenyo mbyoka yanika oshiponga osho eyoka. Eyoka olya nika oshiponga nayi oshoka olyina uuzigo nongele olye kushomona otovulu okusa. Aantu oyendji ohaya tula omayoka oshoka oga nika oshiponga.

Ngaashingeyi oomvula kadhihole we oku loka ngaashi kwali hadhi loko nale onkene iimeno ohayi kala iidhigu nenge yimwe ohayisi komutenya, Ashike aanafaalama oyena ondunge omikalo dhoopomba tadhi ndondelw omeya pomakota giimeno

Ongiini mbela oshilongo shina okandoolopa okawanawa, puna oondunda nomagumbo ga tungwa geli komunkulo gwefuta. Aantu yeli mokandunda hoka ka kulumanena efuta uvite ombili nombepo ombwanawa yefuta tayi fudha nawa. Ongiini ngele omuntu ta kala monduna mono ta kala ku uvite enyanyu, Aawo shika osho ehala ewanawa.

Mefuta ohamu kala iinamwenyo ya yoolokathana, omuna woo oohi. Oohi odhili poma ludhi, pama lwaala nosho wo pamu hoko. Opu na oohi dhimwe dha pumba, nohadhi landithwa nduno ko shimaliwa sho ndilo. Oohi dho ludhi ndoka, odha talikako hadhi liwa kaantu mboka aanene ntu.

Aanafalama mongashingeyi onkene taya longo nomukalo ngoka gwokumuna oohi. Ohaya kwata oohi ndhoka okuza komilonga ominene, nokudhiningila oondama popepi nomagumbo gawo, mono haye dhi tulile mo omeya niikulya.

Omuthigululwakalo gwAawambo ogo thimba yi na ongodhi, ngele tashi ya poku longa nenge pokutunga oondunda dhawo. Ohaa longitha omwiidhi ngono haa teete momaputa nenge momakowe etaa tungu oondunda dhawo ndhoka hadhi kala dha kumbwa nomwiidhi.

Omahala ngono geli mokati koondundu muna omamanya noshowo uuhwa uushona nuumwiidhi uushona ohaga kala gena eshito lyoopala, oshoka ohapu kala pweenda uundjila womeya noshowo uumulonga uushona tawu tondoka omeya.

Aanafaalama yoondjuhwa mongashingeyi ohaya longitha omashina ngoka haga tendula omayi, nomashina ngoka haga kaleke uuyuhwena wa fa owala wu li pooyina. Nokuli uuyuhwena mboka oha wu koko ta wu endelele, opo nduno ha ye wu landitha po noku mona mo oshimaliwa ngele wa ningi oondjuhwa oonene.

Aanafaalama oyendji mboka ye na oonkondo dho ku kala yena iikunino yoohi ohaya kwata oohi okuza komilonga ominene nokudhi eta muundama moka hayedhi tulile mo omeya nosho woo iikulya. Ohaya kala nduno yedhi tulila mo nomiti opo yedhi gamene kaadhi se komikithi.

Oshikondo shuunamapya mongaashingeyi osho tashi dhana onkandangala mokugandja eliko lyoshilongo lyi li pombanda, oshoka ohaya kala ya kuna iimeno mbyoka hayi zi iiyimati nohaya landitha iimeno mbika niiyimati yawo kondje yiilongo hoka haku zi oshimaliwa.

Eshito olina uuwanawa owundji ngaashi oondundu nomamanya ngoka haga kala taga monika nawa noshowo omilonga dhomeya hadhi kala dha taakana pokati komamanya, shika ohashi e ta aatalelipo okuza kiilongo niilongo yeye ya tale eshito yo ya fute oshimaliwa koshilongo.

Aantu mboka aanafaalama yena oondunge na oyehole okukala yena iikunino yiikwamawawa ohaya imonene oshimaliwa oshindji oshoka ngoka ogo omukalo gumwe omupu na omwaanawa okwiilikolela oshimaliwa. Iikwamawawa oya pumbwa owala omeya nosho wo iikulya onkene otayi valathana ngoye tolanditha wumone oshimaliwa.

Ehumokomeho monena olya etelela omauwanawa ogendji aantu monena uuna kaakuna omuloka gwa gwana nawa ohaya vulu okutekela iimeno yawo taya longitha ominino dhoka dha za kopomba. Ominino odhina nduno uumbululu mboka hawu ende tawu ndondele omeya pomakota giimeno.

Ongashingeyi oku na uushina mboka wa longwa okutatula omamanya no ku yelekanitha evi lyivule oku pululwa nenge lyi vulwe okukunwa. Uushina mbuka oha wu tulwa owala nduno omahooli ko taka kala kuumbwa komuntu nenge e ka kwata te kanana, ko ta ka longo iilonga yako.

Mombuga nenge moondundu ohamu kala muna omwiidhi noshowo uuhwa uushona mboka hawu monika nawa. Ohamu kala nduno muna okandjila hake ende oohauto ndhoka tadhi ka tala koondundu nenge mokati kombuga, nokuli uuhwa mboka ohawu nana aatalelipo oshoka ohawu kala tawu monika nawa.

Omahala ngoka geli mokati koshilongo yi ikalekelwa mbyoka yili mokati keshito ewanawa ohaga kala gena omalukalwa omawanawa. Moka aapashiyoni ha ya kala taya vululukwa nenge yu uvite ombili omanga yeli meni lyoshilongo.

Komahala gomavulukilo ohaku kala kuna oondunda dhatungwa nawa nodha thethengwa nawa dhaningila aatalelipo naa pashiyoni ,omahala ngoka ohaga kala gakundukidhwa kiinima oyindjini yomeshito ngaashi omiti omikukutu ndhoka hadhi kala dha kukuta notadhi gandja ethano ewanawa ngele omuntu elipo.

Omahala ngoka gena oondundu ogena woo omamanya omanene nosho woo iihwa ha yikala ya kundukidha oondundu, omamanya moka ohamukala iinamwenyo ngaashi oondjima ndhoka ha dhikala ta dhi landula omamanya opo dhi monemo iikulya yashk mbyoka ngaashi oondje.

Ehumokomeho mongashiingeyi olya etelela iilongitho oyindji mbyoka hayi longithwa kaanafaalama uuna taya longo iilandithomwa yawo nenge iiyimati yawo momapya gawo, ohaya longitha omashina omanene ngoka ha ga helele iilya.

Aazayizayi nenge aapashiyoni nenge tu tye aatalelelipo oyendji oye na ohokwe yokulonda omamanya nenge yokutalatala moondundu. Ohaya futu nduno oshimaliwa yo taya pewa epitikilo ya ka talaatale moondundu.

Aantu mboka yena oshimaliwa nenge aatalelipo mboka tayazi kiilongo niilongo oyehole okuya pomahala ngoka ganika nawa. Omahala haga kala ga kundukidhwa kokangwena noga talala nawa puna oondunda dha silwa oshimpwiyu. Mpoka opo nduno haya kala ya lala moondunda moka notaya pewamo iikulya noshowo omakwatho gamwe.

Omuntu uuna uuvite a zilililwa nenge uuvite nayi, ohoyi owala kokahala hoka kiikalekelwa, hu ho kala wuli kominkulo dhomilonga e to kala wuli owala hoka wa kuutumba tonu noto li uukulya woye, shika ohashi eta nduno omuntu uuve ombili nokukonge ombili natango pehala lyoku kala iimwenena.

Aantu mboka yena ohokwe yokukala taya kwata oohi momilonga nenge mboka ye hole oohi nenge ye hole oku landitha oohi, ohaya kutha oonete eta yayi komilonga hoka haya yulu oohi, nuuna yayula oohi. Nuuna yayulu oohi dhoka, oha yedhi topola nduno, tahogolola dhoka tayi nadho kegumbo ekedhi lyepo nadhoka taka landitha.

Omahala gomatalelopo oongoka haga kala gi ikalekelwa geli momiti dha yela nawa nodha ziza nawa. Ohaga kala nduno geli po mahala ga yela nawa mpoka omuntu akuutumba noku wete kehe shimwe. Aatalelipo ohaya kala nduno ya yala ootenda dhawo, ya aneka iikutu yawo komileko taya tala ewangandjo.

Aahokanithani nenge aantu mboka yeli mohole yiiyuvite ookuume nenge ookahewa uuna ye wete ya pumbwa ethimbo okuka pashiyona moshilongo nenge oku kawuvapo okambepo ohaya yi komahala ngoka ga kulumanena omilonga.

Eshito olyina iinima oyindji iiwanawa ngaashi, omilonga nosho wo omago gomeya, hapukala owala puna okayima kafa okandjila hoka kataakana pokati kiihwa niitayi, omeya tagakunguluka nduno okuza pombanda guuka pevi. Oshinima shika ohashinana nokuli aataleli po oyendji.

Mokati koondundu ohamu kala tamu monika nawa, hamu kala muna iihwa mbyoka ya kundukidha opate yokweenda oohauto. Ohamu kala woo muna uumwiidhi uukukutu, mboka hawu liwa kuumenye nokooholongo, ndhoka hadhi kala miihwa mbyoka ya taakana pokati kopate.

Aanafaalama mongashingeyi ohaya tula oohi moondama moka hayedhi pelemo iikulya nomeya opo dhi koke, dho dhivale oohi oonshona, opo dhiwape dhitane yoyedhi landithepo yamonemo oshimaliwa. Nokuli aanafaalama oyendji ohaya kala owala taya mono oohi momukalo ngoka.

Aanafaalama onkene hayi imonene iimaliwa miiyimati mbyoka haya kunu, mongashingeyi nokuli sho puna ehumo komeho ohaya longitha omashina omanene ngoka haga ukililitha iimeno nokukwathela iimeno opo yikale yamona eteyo ewanawa.

Omahala ogendji gomeshito ogena uumwiidhi uushonashona noshowo uuhwa uushonashona geli pokati koondundu nenge komamanya omanene, ohaga vulu gena omilonga dha taakana pokati komamanya nenge omagwa gomeya opo iinamwenyo yivule okunwa omeya.

Pominkulo dhomatale nenge popeni niishana mpoka hapu kala pwa talama omeya puna omwiidhi guli komunkulo, ohapu kala iikulya oyindji mbyoka hayi liwa kAawambo unene ngaa Aandonga. Aantu oyendji oye hole omavo ngoka haga mene momeya hamu kala owala mwa za efo nongala.

Mongaashi ngeyi ehumo komeho olyee telele iilongithomwa oyindji yomomatsa mongaashi ngeyi aantu ihaa longithawe omatemo nenge nditye iipululo yoongobe ashike ohaafutu owala embakumbaku lyoka haliya etalipulula etsa alihe etali puko mowili yinwe nenge mominute omishona lela .

Opuna iimeno yimwe mbyoka ya longwa yina omakwega, ano iimeno hayi mene mo mahala ngoka ga nika ombuga nenge mo mahekevi. Iimeno mbyoka ohayi pumbwa nduno oku kala pomutenya, ina yi pumbwa omeya ga gwana opo yi koke aawe ohayi koko ku yo yene.

Ehumokomeho monena olyeetelela iilongitho ya yoolokathana mbyono tayi kwathele aantu mokuninga, okupulula nomokulonga omapya. Nokuli aanafalama mongashingeyi ohaya longitha wala omashina ngono haga tatula nokuyelekanitha omavi opo ya vule okukuna.

Aantu mongashingeyi oha ya tekula ohii dhawo dhoka haa kwata komilonga ominene no ku dhi eta muundama uushona popepi nomagumbo gawo nenge momahala ngoka ga gamenwa . Uuna yeeta nduno ohii pomahala mpoka ohaa tula mo nduno omeya, niikulya yoohi noshowo omiti dho kugamena ohii komikithi.

Komunkulofuta ohaku kala iinamwenyo ya yoolokathana ngaashi oombwa dhomomeya nosho wo omadhila omanene ngoka haga kala taga tuka komunkulo gwefuta. Aantu oyendji ohaya kala ya ngundumana taa tala nkene eshito noshowo iinamwenyo yomefuta, tayi ende kombanda yetuta.

Aanafaalama mongaashingeyi sho ehumokomeho lyeya nolye etelela iilongomwa oyindji. Ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga pulula omapya . Oha futu owala embakumbaku ye omuntu ngoka ta pulula nenge ta helele ye otayi membakumbaku . Etakala nduno ta hingi lyo tali tete omahangu tali helele lyo tali ningi omahangu omawanawa.

Omamanya ngoka geli komunkulo gwefuta, nenge omamanya ngoka omanene gethike poondundu, oga talikako ga simana, noge na ongushu moshilongo. Nokuli aantu oyendji mboka yena oonkondo noyena uunongo wokulonda omamanya, ohaya futu iimaliwa, etaya ka londa omamanya ngoka nokuga tala tala.

Mongashingeyi ehumo komeho sho lyeya aanafalama ohaya longitha omashina omanene nenge omambakumbaku ngoka haga nana omatemo opo ya helele omapya gawo. Ihaya longitha wee omatemo noonyala dhawo ya helele omapya, ashike ohaya futu owala embakumbaku ndyoka hali helele epya alihe.

Aantu monena oya kotoka noya mona omukalo omupe gwokwiilikolela nenge gwokwiimonena iiyemo. Ohaya kala nduno taya tungu oondama popepi nomagumbo gawo, popepi niihwa noku ka kwata oohi komulonga omunene etaya ye dhi fale muundama muka, moka haye dhi tekulile.

Aanafalama mboka haya kwata oohi momilonga noku dhi eta muundama moka haya kala taye dhi tekula ohaye dhi tulile mo iikulya nomeya nosho wo omiti, opo dhi keelelwe komikithi. Aantu oyendji mongashingeyi ohaa longo oshilonga shoka shokukala taya kwata oohi.

Mongashingeyi ehumo komeho olya etelela iinima oyindji mbyoka hayi longithwa moofaalama ngaashi omashina omanene nomambakumbaku omanene ngoka haga nana omatemo, uuna omuntu ahala okupulula embakumbaku ohali kala owala tali tsu omatemo galyo mevi.

Aanafaalama ohaya kwata oohi okuza komailonga ominene, etaye dhi tula moondama, momatale nenge momathayila ngoka haga kala kiikalekelwa. Ohaye dhi tula mo yedhi gamena, etaye dhi tulile mo omeya ga yela, iikulya noshowo omuti yedhi keelele komikithi.

Aantu mboka yena uunongo woku kwata oohi ohaya yi komilonga dhoka ominene noonete dhoku kwata oohi nenge dhoku yuula oohi. Ohaya mangele nduno onete ndjoka koshiti, e ta kala nduno akwata oshiti omanga onete ya uka momeya notayi zimo ya kwata oohi odhindji.

Aantu mboka ye hole okweenda ye nda momahala nomahala ano aapashiyoni nenge nditye aatalelipo, ohaa kala ya mona ompito yo kukala pomahala ngoka giikalekelwa omawanawa nogeli pokati keshito ga silwa oshimpwiyu. Ohaa futu owala oshimaliwa yo otayi pehala mpoka ahala.

Ondjuhwa oshinanwenyo oshitoye noshina onyama ombwaanawa dhingi. Aantu oyendji unene miitopolwa yaawambo ohaya kala yena iikunino yoondjuhwa nohata tekula oondjuhwa oshoka oondjuhwa megumbo lyoshiwambo oya talikako kutya ohayi kutha po ohini uuna omuntu eya megumbo.

Aanafalama mongashingeyi ohaya longitha omikalo omipe dhokutekela iimeno nenge dhokukuna iimeno yawo. Ohaya longitha mbakumbaku ngoka hapulula yo taya longitha ominino ndhoka dhaza komeya, tadhi tekele nduno omeya pomakota giimeno dhaza kopomba.

Komunkulofuta uuna etango tali ka ningina nenge tali ka pa oyana ohaku kala taku monika nawa, kuna okauyelele koonte oombwaanawa nokuli aataleli po nenge aantu mboka ye hole oku tala tala omahala ohaya kala yeli muumbautu nomuusikepa wawo mboka taya tala nduno nkene etango tali ka pa oyana nokambepo okawanawa.

Mokati koondundu nenge mokati komamanya ohamu kala mu na eshito ewaanawa. Oto vulu oku adha egwo lyomeya nenge okamulonga okashona ka taakana pokati komamanya. Iinima ayihe mbyoka ohayi kala yi li meshito. Ohamu kala nduno mu na iinamwenyo mbyoka hayi kala ya pumbiwa pomahala ngoka.

Aanafaalama mongashingeyi ohaya tekula oohi moondama dhawo haye dhi kwata nduno komilonga ominene nokudheeta puundama wawo mpoka haye dhi tulile mo omeya noshowo iikulya, dhi kale tadhi li , dho dhi koke. Ohaye dhi tulile mo wo omiti dhoku dhi keelela komikithi.

Mongashingeyi oshikondo shuunamapya nosho wo uunafalama osho hashi gandja oshimaliwa oshindji koshilongo, oshoka aantu oyendji mongashingeyi otaya longo niiyimati niikwamboga. Ano ohaya kal ya kuna omapya omanene ngoka haga zi iiyemo Ohaye yi landitha nduno e taya mono mo oshimaliwa.

Opo wukale wuna oondjuhwa wa hala dhi tane, owa pumbwa ekondombolo moshikuku shoye. Ekondombolo olyo ondjuhwa ondumentu ndjoka hayi londo oondjuhwa onkiintu opo dhi vule oku kala dhina omayi dhodhi tendule uuyuhwena. Shika ohashi eta oondjuhwa nenge oshikuku shoondjuhwa shitane.

Ondjamba. Ondjamba oyo oshinamwenyo shi na ombili, oshinene noshinankondo. Ondjamba ihayi hindi ashike ngele oya hindwa ohayi vulu okudhipaga omuntu. Ondjamba ohayi longitha omunkati gwayo okuteka omeya tayi nu noshowoo okwiishamina yi iyuvithe ombepo.

Aatalelipo sho tayeende taa talatala nomahala giilongo niilongo ohaya kala yena opumbwe yomahala mpoka taya zi, onkene aantu miilongo yawo oya tula mo oondunda nenge omagumbo gaatalelipo nenge aapashioni, omuntu oha gandja owala uuthemba we noshimaliwa nokupewa ondunda moka ena okukala.

Aanafaalama mboka ye na ohokwe mokutekula oohi, ohaya kala ye dhi longekidhila uundama mboka wa yela nawa nowa silwa oshimpwiyu. Omo nduno haye dhi tula, taye dhi pele mo omeya niikulya.

Kaandje! Kaandje osho oshinamwenyo shimwe oshiwanawa sholudhi lwomambishi hashikala shili pamaludhi ogendji. Kaandje okwa talikako oshinamwenyo shimwe oshikotoki mokuyelekanitha nomahokololo ngoka haga hokololwa gooshimbungu na kaandje.

Aanafaalama ohaya ningi eteyo lyawo ewanawa uuna taya longitha omashina gopashinanena ngoka haga opaleke omiti noku ukililitha iimeno. Shika ohashi ningwa uule wethimbo, opo iimeno yi mene yu ukilila noyi uvite ombepo, opo yi gandje eteyo ewaanawa.

Ohango yopamuthigululwakalo goshiwambo mpoka aavali haya fala aanona yawo kaandjaNamunganga hoka haya ka talika ngele otaya vulu shili okufukala. Hwiya ohaya kala taya tsithwa taya talithwa notaya longithwa iilonga yomegumbo nopo mpono Namunganga hamono kutya aanona mbaka otaya vulu okufukala.

Aanamapya mongashingeyi ohaya longitha omukalo omupe gokutekela iimeno. Ohaya kutha nduno ominino ndhoka hadhi ende pomakota giimeno noku tekela iimeno ethimbo nethimbo, shika oshili oshiwana kiimeno oshoka uuna owala omuntu atega omvula yiloke iimeno ohayi sipo komutenya uuna iimeno mbika tayi tekelwa pamukalo nguka ohayi koko lela mbala nomunamapya tateya nduno eteyo lyopethimbo lyoopala.

Oondundu oombwanawa ohadhi kala tadhi monika nawa notadhi nana aataleli po, mboka haya futu oshimaliwa koshilongo nokweenda taya londalonda koondundu nokupita momamanya, taya tala nkene eshito lyoopala. Shika ohashi gandja uuwanawa koshilongo oshoka aantu okuza kiilongo niilongo ohaya ende taye ya moshilongo noku mona eliko nkene tali monika nawa.

Aanafaalama ngashingeyi ohaya longitha omambakumbaku okuteta omwiidhi, omwiidhi uuna watetwa ohagu nyangwa nokuninga iikulya yoongombe. Shika ohaye shiningi, taya landitha nduno iikulya mbyoka haya landa nduno yo taya kapa oongombe dhawo nokumona mo oshimaliwa.

Aantu mongashingeyi ohaya mono oohi ,ohaya yi komikulo dhomilonga tayakwata oohi momilonga nokudhilanditha po kaantu mboka yahala onyama, shoka ohashi ningwa uuna omuntu akongo omukanda gokukwata oohi noteende talanditha oohi komukulo gwomulonga hoka hamono oshimaliwa.

Etango uuna tali kapa oyana komukulo gwefuta ohali kala tali gandja okaantenya okawanawa nokambepo okawanawa taka pepe. Aantu ohaye ya nduno okungundumana koonkulo dhefuta, yamwe oyeli muumbautu taya tala nokumona nkene etango tali yimo shika ohashi kala oshiwanawa oshoka aantu oyendji oye hole okuya komafuta nokutala uuwanawa weshito uuna etango tali yimo.

Aanafaalama oyo aantu mboka yena oonkondo haya vulu okulonga noonyala dhawo yene opo ya vule okukuna iikunomwa yawo. Ohaya longitha omatemo nomakatana, taya papula evi yo ta yeli yelekanitha opo ya vule okukuna mo iikunomwa yawo. Shika ohaye shi ningi omutenya nuusiku.

Aatalelipo oyendji mboka yena ohokwe yo kutala no enda omahala ogendji ngoka geli kiilongo yi ili noyi ili ohaye ende taya talatala shika oha yeshiningi uuna ta yeya moshilongo nokufuta oshimaliwa yo taya falwa nduno komahala hoka yena oku tala. Oha yeshiningi taya ithaneke omathano.

Opuna aantu yamwe yashitwa yehole iimeno oku za keshito, aantu mboka ohaya ithanwa nduno aanamapya, ohaya kunu nduno uumeno uushona, e taye yi landitha nduno kaantu, shika ohashi e ta nduno omuntu a lande okameno, eteka fala kaandjawo, e taka ningi omuti omunene. Shika oshiwanawa noonkondo oshoka ohashi gandja uuwanawa nombepo ombwaanawa moshilongo nenge momudhingoloko.

Aatalelipo ohaya ende taya tala eshito yeli mowato komunkulo gomulonga ohaya ende nokutalatala omulonga taya dhingoloka taya tala nkene oohi dhili mo nenge nditye oongandu noku tala wo iinamwenyo yimwe nenge iihwa mbyoka yili kooha dhomulonga, ohashi gandja uuwanawa koshilongo, oshoka aantu mbaka ohaya futu oshimaliwa manga inaayethwa yakatalelepo.

Aanafalama ohaya mono oshimaliwa okuza miikunimwa yawo mbyoka haya kala yakuna momapya. Uuna eteyo ewanawa omunafalama oha kuthapo iilikolomwa mbyoka hapungula nokulya naanegumbo omanga yimwe teyi landitha amone oshimaliwa. Shika ohashi eta iiyemo.

Ondjaba oyo oshinamwenyo shimwe shina oonkonto, ohayi vulu oku nana omiti mevi nenge okudhiteya, shika ohashiningwa una yageya ondjaba yooyene inayinika unene oshiponga shila ongele yaghindwa komuntu, shika ohashiningwa ngele omuntu ahala okuyi ghinda, ohaivullu okudhipaga omuntu.